Vana vanopurutana vadoko vanonakidze kufundisa ngekuti veshe vanenge vakakuningira kuti hino unobhuyeyi.

Ana mbuya neano fundisa ana adoko. Vanosise kudakarira basa ravo, izvi zvinoita kuti vana vadoko vadakarire kofunda uye hee vadakarire zvinhu zvekufunda.

Kufundisa ndumure mundaraunda dzatiogara zvinoda muntu ane mwoyo wakareba uye hee mwoyo murefu kuitira kuti pasashaya noumwe usingazwi.

Vana vadoko vanosisa kufundira panenge pakanasirwa zvakanaka kuti vakone kufundirapo kuvagatsike pashi kumweni kunoite kuti vazorambe kuenda kuchikora.

Kufundira kubaya makombiyuta kunosise kutangira kuana adoko, vachiri kuaraidza vari vega, kuitira kuti pavanozonge vooda kunyora mazamanishoni, vanonge vaakuziya.

Vana vadoko vanofunda muzvikora vanosise kupive mukuvo vavo vekufunda veshe. Vamweni vanosise kuve vasina mare asi, mare inosise kubvunzwa kuabereki acho.

Vana vanosise kugadzirirwe ndau yekuti vakone kugara zvakanaka mumakotoro avo ,kuitire kuti vafunde vasina kuchonjomara kana kuneseka pekugara.

Muzvikora munofunda ana adoko munosise kuningirika ngekuti zvakadaro umweni uno phumbunwa otowa umweni unoshaisha kutsika mumakomba emuchikora otowahe.

Vana vadoko nguwa yeshe vanonyanya kufunda ngekuona kana ngekubata, vafundisi vakaziya zvona izvozvo zvinovadetsere kuti vahine fundo ngekukasira.

Vana vadoko muzvikora vanosisa kufunda veizopuve mukuvo vokurya chikafu chinobikwe pona. Kuitire kuti ndxondo dzavo dzigare dzakachangamuka.

Vana vadoko vano sise kuve vaine peku tambira pakanaka pasina mapuwe izvi zvinoita kuti vasa wirwa nge njodzi pavanowa kana kuti pavano rumbirana.

Vana veshe vanoende kuzvikora vanosise kuhinwa mukuwo wekumbopota veitamba. Izvi zvinodetsere kuti vadakarire kuramba veihamba kuende kuchikora.

Kune kufunda kwakanaka pasi reshe. Kufunda kwemasaini, kunoite kuti kunoita kuti ukwanise kubhuya neumweni pasi reshe ,mweitozwana mundau dzakasiyana-siyana.

Chikora chega chega chinosisa kuvaka mbatso dzacho cheitedza mitemo inenge yakatarwa nemakanzuru kuitira kuti vana vaone nzvimbo yakakura yekufundira.

Muzvikora munofundwa zvifundo zvesaenzi munosise kunge muine zvinodzime mwoto kana zvinodziirire njozi kana ichinge yaitika pachikorapo.

Mundau yeshe inofundira ana adoko munosise kuwe mune zvihlayo kuitira kuti vana vaone pekugara uye kuti vasaneseka pavanenge veifundaa.

Kufunda kweana munharaunda kunosise kukurudzirwa izvi zvinoita kuti vana veshe vaonewo chavangabata mangwana mundaramo dzavo nekuti vanenge vakafunda.

Vana vadoko vanoende kuzvikora vanosise kuhinwawo mukana nenguwa yekuti vabhuyewo vari vega veikurukura vari pamwechete izvi zvinovhure nxondo dzavo.

Mapato anofambire vana vadoko veiende kuzvikora kana kubve kuzvikora anosise kunasirwe zvakanaka izvi zvinoita kuti vagume vachakachena uyehe vagume veidakara.

Kupurutana nekuyaiya kwega kunoite kuti ana echikora vakone kuteedzera zvavanenge veifundiswa uye zvivadetsere mukati mwendaramo yavo pavanopedza zvikora.

Pekufundira pevana panosise kunge pakachena, kuitire kuti vasatapukire thaizezi kubva pashi, kana mudenga, kana mumphepo. Uye ndau dzavo dzinosise kunge dzakanasirwe zvakanaka.

Zvikora zvizhinji zvinosisa kukurudzira kufundwa kwedzifundo inoita kuti vana vazokona kuita basa remaoko ravanozvizlitira.

Vana vadoko vakafundiswa ngevafundisi anenge achidakarare mushando yavo unovaona nekufara ,unovaona nekusheka nguva yeshe.

Nguwai inonga yeifunda mwana unosise kukarakadza kutiichazosvike nguwa yekuoiwe bvunzo yekupera kwegore kana kupera kwefundo yake.

Zvekutore mipikicha panenge pakawandiwa kana panonga peiitwa zvinoitwepo zvino tofundirwawo kubva kuzvikora izvi zvinodetsere kuti vanthu vazo karakadze zvava nenge veiita.

Kufunda mabasa emaoko muzvikora kunodetsera zvakanyanya kudarika kungoerenga mabhuku kwega ngekuti izvi zvinobva zvaita kuti munhu adetsereke mundaramo.

Vana vanenge vakangwarira uyehe vanenge vakavhurike ndxondo dzavo veiyayeya nguwa yeshe vanooneka ngezvavanoita vachiri pachikora.

Arumbwana avasiwo vegapi vanosise kuende kuzvikora , mhandara dzinosisawo kufambawo dzichiendawo kuzvikora kofunda izvi zvinoita kuti vadetserane munharaunda

Kufunda kuzvikora akusiripi kwearumbwana chete neantukadzi vanosise kufundawo zvinofunda varumbwana. Izvi zvinoite kuti muntaraunda vakone kudetserana.

Chikoro chinosiswe kuendwa ngeana echisikana neana echirumbwana kuitire kuti zvazvisaite ungatei kupaurana kuti unosise kufunda ndianani muntaraunda.

Mhatso dzinofundira vana muzvikora dzinosise kunasirwe zvakanaka. Kuitira kuti dzikone kushandisika uyehe zvinofundwemo zvive zviine shwiro.

Panofunda vana panosise kunge paine ndao yakakura kuitire vana vafunde vakasununguka uyehe vavhurike nqondo dzavo.

Vana vachinge vapedza kufunda vanopuwa dzokororo inoadetsere kuti aziye kuti vari kutamba ere kana vari kugwinyisira nekutaticha mabhuku.

Kudxoka zvakanaka pachikora kunoita kuti chikora chinengirike, uyehe kuti muntu akasike kuoneka paanenge ari kuti mwana wechikora.

Vana vechikoro vanosise kusimira zvakanaka kuitire kuti kunyazi neunoona unoziye kuti vana ava vakapfeke nxubo dzepachikoro chiri nechiri.

Zvikoro zvizhinji zvakukurudzira kuti zviine maduta anhu Azvo kuitire kuti vana vazhinji vasarashika pavanenge voenda nekukotoka kanyi.

Kufunda mwakawanda pachikora kunoitawo kuti vamweni vakurudzire vamwe kuti kufunda kwakanaka uyehe kunodetsere ndaramo.

Vana vanodakara maningi kana vachinge vaunganidzwa pamwe chete vamweniwo ndivo vanenge vakayauya vamweni vanenge vasingapurutani.

Vana vanenge veifunda pazvikora vanosise kukurudzirwa kuita dzimweni mitambo dzavangatamba dzakadai ngekutamba bhora, kuitira kuti varambe vakagwinya mwiri yawo.

Pachikora chinenge cheiningirika chinohine vabereki gonda rekuti vakaendesepo mwana wavo unokona kufunda zvakanaka uyehe unopetuka njere dzajeka.

Kupurutana kweana vanenge veifunda muzvikora, kunodetsera asi kazhinji vanenge veifundira ndipo panonyatse-kuvhura ndxondo dzavo.

Kutaticha kweana adoko mumaraibhurari kunobetsera zvakanyanya kuti vavhurike ndxondo, uyehe vaziye zvavanenge veisise kufunda kuti vakone kubudirira muzvifundo zvavo.

Nguva yeshe mu ndaraunda dzatinogara nguva yekuvharwe kwe zvikora kana kuvhurwa kwe zvikora vana vadoko vano neseka maningi ngenda yekuti mabhazi anenge ari mashoma .

Chikora chekufundira chinenge chakanasirwe zvakanaka chinoyemurika muntaraunda uyehe vabereki vanogonda kuti tikaendese ndumure dzedupo dzinodetserwa zvakanaka.

Kufunda ngekuite khapenda kunodetsera kuti munharaunda vantu vazhinji vanenge vakunasirirwe zvituru, kunasirirwe pekugara. Izvi zvinodetsera kuti vanhu vasanyanye kupedze mare yekuhamba mimango yakareba kootsvaka pekugara.

Ukaona weitamba neshamwari isingadi chikora unokona kugumisirawo wosachida chikora kutsvake shamwari yakanaka kunodetsera kuti upase muzvidzidzo zvako.

Chikora chega-chega chinosise kuve chiine chikhombiso ,chinoronza kuti chimwe nachimwe chinenge chiri pari. Kushaya chikhombiso ,kunoita kuti vantu vazhinji varashike.

Pachikoro panofunda vanofunda fundo dzepadera panosise kunongirika nguwa yeshe. Vanthu vanopanasira vanosise kunge varipo veipuwe muhoro wakafanira

Mhatso dzekufundira nekuerengera kufundo yepadera dzinosise kuve dziripo. Kuti muntu akone kudzierengera ega asazope umweni ndaa.

Kunasirwa kwembatso yekuata kwaunenge weifunda kunoite kuti muntu adzorore ndxondo dzake dzitangehe patsva kunatsirirwe zvimweni zvekuhlongana nazvo.

Kufunda fundo yekuma yunivhesiti mazuwa anaya zvaanyore ngekuti zvinoshandiswa kutsvaka ruziwo zvawandisa , zvimweni zvinoita sentarembozha.

Vana mufundo dzepadera vandosise kupiwa mukana wokureketawo zvavanofunga munqondo dzavo, kuitira kuti vasafirire mukati vasingazvibuditsi.

Vana vazhinji vano funda fundo yepadera avacha nyanyi kuneseka vaku kwanisa kushandisa ma kombiyuta awo ne nhare mbozha kutsvake fundo dzaka siyana siyana.

Peshe panofundwe fundo yepadera yekuYunivhesiti panosise kuwe pane chikhombidzo chinoronza kuti icho chikora chepadera kana kuti icho chikora chepashi.

Mumphatso mweana echikora kunyanyanyanya vefundo yepadera munosise kuva mwakarongedzwa zvakanaka, uyehe munofanirwa kupota mweiningirwa, kuti amuna ere zvisingatenderwi.

Fundo yepadera inoda antu vakazvipira uyehe zvanoziya kwavanenge vakabva kuti kune ndamo yakaita sei. Nekuti ukatadza kuzvikarakadza unogumeyo wootamba.

Pafundo yepadera kunooneka kuchizoite shamwari dzakasiyana-siyana. Muntu ega unosise kuziya shamwari dzaanosise kutamba nadzo dzisingamuiti kuti azogumisire oite bunguzeze.

Mapurojekita muzvikora zvepadera obetsera kufunda kwakanaka kwavanenge veita veiona uye pamweni eizwa zvinenge zveireketwa pamifananidzo .

Panofundirwa peshe panosise kunongirika uyehe panosise kuwe paine chikhombiso chinoronza kuti ukaxonda wakadai unoende kuri uyehe ukaxonda wakadai unopetuke kuri.

Midziyo inoshandiswe kufunda pafundo dzepadera, inosise kuwe ine nzvimbo yadzinongwaririrwa kuitire kuti isarashika uyehe ikwanisike kuoneka yodiwa.

Pama yunivhesiti mazhinji munyika dzeshe paka nasirirwe ndau yekuti vantu vano pota vei tamba vano pota vei araidza ndxondo.

Vana vano funda fundo yepadera mazuwa ano havachaneseki ngekuti umwe naumwe wakukona kuzvifundira eishandandisa kunyazi nenhare mbozha kana zvitivitivi zvinoiswa ngeafundisi.

Mbatso dzekufundira fundo yepadera, dzinosisa kuve dzine midziyo yeshe, inodetsera kufunda kweana adoko kuitira kuti vakasike kuziya zviro zvinosise kuitwa mundaramo dzawo.

Vantu pavanenge veifunda vanosise kupuwa mukana wekumbopota veitamba havo ,veiaraidze ndxondo dzavo. Izvi zvinoitirwa kuti vasanyanya kufunga maningi.

Kuno hinwa fundo yepa dera kuma yunivhesiti kuno detserawo kuti muntu akure eyi ziya zvino siswe kuitwa mu ndaraunda uyehe zvinopa mare.